Vana vadoko zvinopano voende kuchikora vachaka tsonga ngekuti zvikora zvawanda zvapeshe-peshe. Vadzidzisi vano fanirwe kutora nguwa yawo veinase kufundisa vana veiishandisa njira dzino tenderwa dzinoite kuti vana vakasire kubata zvavano fundiswa.

Ndozvinode ana vadori dori varikuchikora, vakafunda, vofunda nguva yerya yakwana vowungana vorya ,veyitamba veseka varairidzi vakona varipo veyiwone vana vechitamba nekurya.

Vana vechikora kunyanya vekupuraimari, pane nguva yavanotobudiswa pabanze voende kotamba vari vana kudaro, ticha vechiningira kuti vari kutamba zvakanaka here. Zvinotodetsera mukudzidza kwevana.

Zvinopano vana vadodori kana vane makore marongomuna votenderwa kuenda kuchikora, hurumende yakaite zvakanaka ngokuti vana vovhurwa ndxondo vachakatsonga zvinoito kuti veinyambozomboende mberi vazwisise zvavanenge veifundiswa.

Mwana weshe mazuvano eyikura, nyangwe vane makore marongomuna zvichikwira, votenderwa kuenda kuchikora, ngekuti hurumende yakazvitendera, mwana avhurwe ndxondo achakatsonga, okura eyiziya zvakanaka nezvakashata.

Zvino pano mwana weshe unenge waenda kuchikoro wakukone kufundira mumhatso yakavakwe zvakanaka inezvekugara nezvekuti vanyorere, vana zvakanaka

Vana vekupurayimari kunyanya vana vanotange dzidzo yekutanga, vanoda kufundiswa ngenjira dzinoyita kuti vakone kuzwisisa zvavanonga veyifundiswa, zvakadayi ngekunyora pamadziro, veyierenga.

Mwana veifundiswa kunyanya zera doodori kubaixaya naro pekutanga pemene nfokuti mwana azobata zvinozoteera mberi vana vanoda kutorwa mbichana mbichana mweikwira.

Vana vemazuwano kutokasire kuvakhaima kuti vaende kuchikora, mukanonoka kuvaendesa kuchikora munozotozwa voite zvekudhakwa kana kubhema zvinoito kuti ndxondo dzizorashika.

Vana kuzvikora zvepashi pashi vekumaphuraimari vofundiswa zvakabaati wandei mazuwa ano zvinoota maringe nemishando yekutobatawo kuti vozooende mberi kumasekondari vanenge vaakutokona kuita icho neicho zvoreruka.

Muzvikora munofunde vana vedu, munofanirwa kunga muine mbatso dzekuti vana vaende kozvidetsera. Mbatso dzakadai dzinofanirwe kunge dzakasununguka, dzakachena, dzeigezwa ,zuwa ngezuwa, kuti zvitenda zvisapararira.

Vana vari muzvikora mwavanonga veifunda vanode mvura yakachena kuti vasabatwe ngezvitenda kana kuparadzire zvitenda zvinokonzerwa ngekumwa mvura yakasvipa ikodzero yavo sevana kuwane mvura yakachena .

Zvinopano hurumende yakaite chirongwa chekuake zvikora mundau yega-yega, kuite kuti mwana, kunyangwe hwana hudoodori hunemakore marongomuna hukone kuende kuchikora kootange kufunda.

Pata ikurudziro taitambe dzoto, bhora nevamweni vana. Zvino pane zvoitwe kuchikora. Mwana kana aenda kuchikora nemakore mashomani aanonga ainawo, vanotenderwa kotambe bhora pachavo vana veitofunda kubudikidza ngekutamba.

Zvakanaka maningi zvinoitwa nehurumende kubudikidza ngevebazi rezvedzidzo muchikora chega chega munowanikwe tengi remvura, kubhuye kuti mvura muzvikora irimwo zvoite kuti zvitenda zvisapararira.

Chikora chepuraimari ndokunotxaire mwana veshe kufunda Vana ngativatendere vaende kuchikora kubva vachakatsonga Kana vane makore marongomuna ngavaende vokasire kubeurwe pfungwa dzavo. Ndokuti vasaite vantu vanokonese kufundisa paderayo.

Tinobonga hurumende iri kuwaka zvikora mundau dzakasiyana siyana kunyanya zvikora zvepuraimari tobonga zve ngekuti paakwe chikora ngepekugarira pevana vanopuwa

Vana muzvikora zvepashi zvephuraimari, vanodawo mukuwo wekumbopota, veiende kumagiraundi koorumba kuite mitambo yakasiyana-siyana .Mwana inoita zvemitambo, mwiri wakwe unoramba wakagwinya, ndxondo dzakwe dzoshanda zvakanaka..

Zvindumure zvizhinji mumabuya antu vodakarire kuenda kuchikora ngekuti zvikora zvvizhinji zvine pekuti vagare veifunda. Zvinovadakadza maningi vana.

Nofundire vana kunyanya vana vepuraimari panofanirwe kunge paine pekuti vazopota veitambira izvo zvakanakira vana kuti vapote veitamba kuite kuti vange vachifunda zvakakwanada nekutamba veshe sevana.

Hurumende irikubaita mushando wemene. Apana ndau isisina chikora. Chingatova chikora chevana vadoodori vekuxaya muzvikora, asi vana vazhinji vaakuhanira kuti vaende kuzvikora vachakatsonga.

Zvihlayo nezvimweni zvekuti vana vagare nekutsamiridza veifunda zvinodiwa michikora zvinoite kuti vana vakone kunyora zvakajeka vana vade kuenda kuchikora ngekuti zvekushandisa zviriyo.

Mwana weshe wasvika makore marongomuna une kodzero yekuenda kuchikora chepuraimari otanga kufunda ndxondo dzovhurika zvodetsere kuti paanonyazomboende mberi unenge okasira kubata.

Vana avadi kuhamba mumango wakareba veienda kuchikora kunyanya vana vepuraimari zvikora zvizhinji mazuwaano zvoonekwe mudhuze nemunogara vanhu vana vodakarira kuende kuchikora.

Zvikora mazuwa ano atishori zvapeshe peshe kunyanya zvepuraimari mwana wega wega zvino pano otoda kuenda kuchikora ngekuti chiri muberere vabereki vodakarawo kuendese vana vavo ngekuti avahambi mimango.

Vakomana nevasikana mazuwa ano pavanoenda kuzvikora zvesekendari vanofundiswa mushando weshe waunokona kuzoita kana wapedza chikora vana vobveyo vanenge vatovashandi kana vanokona kuita basa rakasiyana siyana

Vana mazuwano vanofunda zvakawanda kunyanya vesekondari vakukone kufunda zvavanokone kufunda kumakoleji

Vana zvinopano muzvikora vofundiswa mishando yenyara yekuti vanyambobva kuzvikora havaneseki. Ngekuti vanonga vakukona kusona, kuvaka kana kushanda nemapuranga. Vamweni ndivo vanopedzisira voita zvekupishira.

Zvanaka mazuwano ngekuti mwana anyambori kusekondari okone kushandise michini inoenderana nemishando yaanode kuzoita paanozoende kukoreji. Zvobetsera maningi kuti vana vadakarire zvidzidzo zvavanonga veyiita.

Zvabatanidzwa mazuwa ano, zvikora zvizhinji zvemunyika zvakapiwe mvumo yekuti vafundise vana zvavanokona kufunda kuzvikora zvemakoreji mwana otobva pachikora chesekondari ane chitupa chebasa.

Mazuva ano vana vo fundiswa zve mene mene zva vanozoita voende ku mushando kwavo kana vapedza ku funda kazhinji kacho zviri kuitirwe mu mbatso dzino ongorora neku tsvakurudza zviro zvakadai.

Zvinopano muntu veshe une kodzero yekuende kuchikora zvasiyana nekudhaya kwaizi vana vasikana vaigumire kupuraimari. Sekondari yainge yemwana mukomana mazuva ano mwana veshe vakatodzana.

Azvichapauriki mazuwa ano kuti iyi isekondari iyi iKoreji ngekuti zvikora zvizhinji munyika zvakapiwe marezinesi ekufundise vana mishando vachiri pachikora otobvapo mwana anechitupa chakatodzana nechaanoona kuKholeji apedza.

Hapana usingachade kuende kuchikora mazwano kunyanya vesecondary nokuti zvodzidzweyo nemwavanenge vachifundira mwakabatihwe nekuti mwana wese adakare kuenda kuchikora mazuwa ano.

Zvinopano vana vekumasekendari vobva kuzvikora vakutoziya mushando wemaoko azvichanesi kana kuti vana avachatamburi pavanopedze zvikora nekiti vanenge vane mishando yekuita.

Arumbwana vakawanda mazuwa ano avachaneseki ngemushando vabve kuchikora chesekendari ngekuti vakatofundire muzhinji pavanenge vachitori kuchikora Mushando wokupishira mushando wekutsetsa mushando wokuaka vana vozvikona vari muzvikora vamweni ndovanenga veitotunga kuite matela.

Mwana unobva ootokone mushando waanodakarira kubva kusekondari. Hazvizonesi ngeokuti mwana unenge ataanazvo zvaanoda kuzoita, zvaanonase kutoziya. Oozonyaandoende mberi, hazvichamuhlupi.

Kutunga vana vokona kutokudzidziswa vachiri kuzvikora zvesekendari neamweni mabasa enyara otofundiswe vana kuzvikora zvesekendari. Unozopedza akutoite mushando. vamweni vanotozozvifundisa ngemagau avanonga voita kubanzeyo.

Apana chikora chakavhurwa ngehurumende munyika isina pekuti vana vagare pakakwana. Vana mazuwa ano vonyora nekugara pakanaka nekurunyoro rwawo rwunooneka kuti rwakanaka.

Muzvikora zvepadera zvesekondari vana vazhinji vanoungana veionesana nezvevanonga vechiita izvi zvinoite kuti vana vakone kuzwisisa nekubuda nechinobatika panopere zvidzidzo zvavo.

Zvinopano mwana weshe wakafanana. Hazvinei kuti murumbwana kana kuti musikana. Vana muzvikora vofundiswe mishando yenyara yakatodzana. Hapana zvinozwi izvi ngezvemukomana izvi ngezvemusikana.

Vana mazuva ano votange kufundiswa ngezvemishando yavanode kuzoita vapedze chikora, vachitori kusekondari kwemene kunobetsera kuti mwana onyaazomboende mberi unonga aakudakarire mushando aane mushando waanoda kuita mundaramo yakwe.

Tinobonga hurumende nemushando mukuru weinoita wekuake zvikora. Muzvikora mwaane zvekufundira zvakanaka, mbhatso dzakaakwa zvakanaka nepekugara, nepekuti maticha anyorere murukumbati.

Muzvikora zvaakwa mazuva ano tinobonga pane pekugara pekuti vana vafunde vakagara zvakanaka veinyora zvakanaka. Zvekunyoravo zvevadzidzisi mumadziro zvakanaka hazvichakanganisi utano hwevanofundisa.

Unotopaona wega kuti ndaguma pachikora chesekondari kana kuti chepuraimari ngekuti mazuwa ano vanonyora pamagedhi kuti chikora ichi chinozwi anaani. Vana vazhinji votorumba kuenda kuchikora.

Muzvikora zvepadera zvesekendari, vana vazhinji vanofundiswe mishando yakasiyana-siyana. Vana vanobvemwo voziya kuti pachivanze chemunhu chaanogara ,panofanirwe kunge pakachena pasina marara.

Vana vekusekondari vanokona kutohambavo veishambadza kana kuti veitengesa zvinenge zvechidiva kuti zvizikanwe ngeveruzhinji mazuva akonavo. Izvi zvinoite kuti mwana vakure vechiziye zvavanoda muupenyu hwavo.

Zvikora zvaka wanda maningi mu ndaraunda mwedu kunyanya ma sekendari pakaite bato rayi aka muzvikora ku aka mbatso dzekuti vana vaine nguva yavo vaende ko verenga mabhuku avo mu mu malaibhurari.

Zvikora zvesekondari azviketi mwana vana vanobve kumamizi akasiyana siyana vanoende kumachechi akasiyana siyana vanohlangana pachikora echifunda murunyararo.

Mazuvaano zvikora zveprimary nesekendari zvaava padhuze nepadhuze, izvi zvinope shungu kunyanya vana veprimary kuti vafunde ngesimba kuti vazoendawo kudanho repadera

Zvinokurudzirwa yambo mazuwa ano kuone mwana wega wega eiende kofunda kusvika pazera padando resekondari ngekuti hurumende yakaise zvikora zvakawanda mundau dzakaparadzana.

Hurumende inoshanda ngesimba kuti ndau yega-yega iite chikora chesekondari chakabanaka. Vana vemazuwa ano apana uchahambe mumango wakakura kuende kuchikora. Vodakarira chikora ngendaa yeizvozvo.

Zvikora zvesekondari kana kune ndenda inonga iriyo vana vanokurudzirwa kugara umwe ngaumwe pachihlayo chakwe vakavhare muromo yavo kuiti kuti vasaparadze zviyenda kune vamweni vana.

Muzvikora munosangana vana vakawanda vanobve kundau dzakasiyana siyana panofanirwa kunga pachikora paine mvura inorumba yakachena kuti vana vasataputirirane zvitenda.

Mwana musikana mukomana mazuva ano zvafanana akuna mwana unozi anaa kodzero yekuenda kuchikora mwana weshe wotenderwa kuende kuchikora zvasiyana nekudhaya kwaizi vasikana avaendi kuchikora vakomana ndovanoenda.

Mazuwano zvikora zvapeshe peshe kunyanya zvikora zvesekondari ngekuti hurumende yakatendere vakazviemerera vega vaxaye zvikora zvawo kuito kuti mwana weshe aone mukana wekuenda kuchikora chaanoda.

Kuvhurwa kwazvo zvikora mundau dzakasiyana siyana kwakanaka ngekuti kunoita kuti mwana weshe wemunyika ahanire dzidzo inoite kuti upenyu hwake hwemangwana huonekere hupunduke.

Zvikora zvesekendari zvaakwa mundau dzakasiyana-siyana. Zvobetsera kuti vana vazhinji vakone kuhanira chikora chesekondari. Vanenge vasinavo kuenda kuchikoro kwakuda mazuva ano.

Weitoguma pachikora unotoona maemera akaita pachikora kuti ndaguma pachikora cheyunivhesiti, ngendaa yezvinenge zvingoripo, nevana vacho vanenge varipo. Panenge paine runyararo rinokhomba kuti parikurodzerwe pfungwa dzevana vanode kuzoshanda mishando yakati chechetere.

Mazuvaano muzvikora zvepadera-dera kumayunivhesiti kwaane mhatso dzakaakwa dzinoite kuti kana vana veide kufunda kana kuerenga ngenguva yekuti havana zvavanenge vaachiita nevadzidzisi vavo. Mhatsodzo dzayo, dzine mabhuku akakwana ekuti vana vaerenga.

Nyangwe unyangori kuzvikora zvevasharukwa vasharukwa avo vanodawo kuti pavanogara Pange pakashambidzika pane hutano Hutano hwakanaka kwendau kunobudikidza nekuona mvura yakachena.

Kuzvikora zvederayo vana vazhinji vanogare muzvikora mwavanofunda. Vanode mbatso dzakanaka nepekuata pakanaka kuti vaone kufunda zvakanaka zvinoite kuti vave nerusununguko.

Ikodzero yemwana weshe wemunyika kuti ahanire dzidzo yepadera dera azvinei nekuti ee murudziii musikana mukomana muntu weshe unekodzero Yekuende kuchiro cheyunivhesiti.

Zvodakadza mazuwano kuzvikora zvedera dera ngekuti vana vofundiswa kweishandisa michini yemakombiyuta. Vana vanokasira kubata ngekuenda pamasaisai e wayifai vozvifundira vega.

Mwana weshe unoenda kuchikora chepadera dera chekuyunivheziti paanopedza zvidzidzo zvakwe inonga yaanyanzvi yepadera. Unenge ane pfungwa dzakapinza nebasa rake.

Mbatso dzinoierengerwa ngevana kuzvikora zvakaa zvepadera-dera, dzaamwo muzvikora zvakadaro. Vana avachaneseki zvinopano kuti voone kuri zvekuti vaerenge.

Tinobonga maningi mazuva ano hurumende kubudikidza ngebazi rezvedzidzo yepamusoro soro vari kuise zvivhiti vhiti zvemakombuyuta kuite kuti vana vakone kutaticha zvakanaka vechiona zvavanoda ngenguva mundu yaunenge weida.

Vana vanokona kudzidza vari pandau imwe kunyanya kuzvikora zvedera dera kumaUnivhesiti ngekuti panenge paine michini zvivhiti vhiti zvinoshandiswa kuvafundisa vanofundisika vakawanda.

Ngendaa yekuti zvikora zvepadera dera zvemayunivhesiti zvawanda muntaraunda dzakawanda mwana weshe une kodzero yekuhanira chikora chepadera dera mazuwa ano vari kuchihanira.

Zvikora zvepamusoro soro mazuvaano zvawanda vakaakazve muzvikoramwo ndau dzekuti vana vapote veiende koerenga pavanonga vasina zvidzidzo nevadzidzisi vavo .

Muzvikora zvizhinji zvepamusoro-soro vana vanofunda vanogarapo, kazhinji vanogara vari vairi. Mevanogara munofanirwe kunge muine zvikwanisiro zvekuti vashandise zvakaite semibhedhu nemachira ekufuka.

Zvino pano muAfrica zvikora zvedu zvepa dera zvofundisawo vana nezvokuona mamiriro ekubanze kuti akaeme zvakadini zvinoitwa kuzvikora zvikuru zvemayunivhesiti.

Tinodakara maningi mazuwano ngekuti vasharukwa nevantuwo mundaraunda dzinogare vantu vozwisisa kukosha kwokuendese mwana musikana kuchikora, wakatodzana nemwana mukomana ngapuwewo mukana wake wekuende kuchikora .

Dundu rega rega munyika mwedu rane chikora chepadera dera zvikora zvemayunivhesiti tinobonga maningi ngekuti mwana wega wega unechipo chakwe, une shungu dzakwe wakuhanira zvikora zvepadera dera.

Nazvino pano mwana unenge aneshungu dzakwe, eiziye zvaanoita mundaramo, unokete basa reanode kuzoite akuyunivhesiti, mabasa akawanda ekuita.